Murote yaa mayyaate? murote horose maati? muro hiikko daninni horonsi'neemmo? muro ma kaa'lo uuyitawo? muro hiitto danite? muro manchi beettira maati? muro hiittoonni loonseemmo.

Giwirinna, giwirinna yaa mayyaate? Giwirinnu umi yannara mama afamino? giwirinna maa loonseemmo? Giwirinnaho yineemmo gumma hiittote? giwirinnu maa guma afi'neemmo? giwirinnu yaa isi maati? giwirinna ayeeo loossanno?

Agatto yaa mayyaate? Angayiihuno mayeeraati? Agatto manchi beetto gawajjitawo? Agattote danise me"eho? Agattote bayeechise mamaati? Agatto roore yanna ayeoti horonsidhaawori?

Ko'atte yaa mayyaate ko'atte hiitte daga wodhitawo ko'atte qiida hooltaanke ko'atte mamiinni dagginote ko'atte mayinni loonsanni ko'atte hiikko bisi kifilera wodhinanni ko'atte me'u daninni beenkeenna afantewote

Afantino gashaanonna annuwa yineemori hiikkuriiti? Afantino gashaanonna annuwa maa gashitanno hiittonni afantino loosinsano maati maayiinni afantino?

Rosoho yaa Mayyaate? Rosu ma deeri hasiisanno roso rosaari ayeooti ? Rosoho diru gaddawa rosu ma danii afi'neemo? Roso ronise afi'neemo gumi maati ? Rosu roniseenna mamira massaanike?

Daddalo yaa mayyaate, daddalu maayiira hasiisaanke daddalo horoonsidhaari ayeeooti, daddalu hiikkooti afamaahu, daddalu mayiira me'ewa beenkayi daddaloho yineemmo woyiite isi maati? daddalu hiittoo daniho? daddalu isi hiikkooti afamihu?

muronna laalo yaa mayyaate? murote yaa mayyaate? laalote yaa mayyaate muro me"ewa beenkanni? laalo me"ewa beenkanni? muronna laalotewiinni afi'neemmoricho maati yinayi? ise mitto maa assitannonke?

politika:-politikaho yaa mayaate politika ayioo harunssitawopoletika hiiko horoonsi'nayi politika harunssitaari ayiooti politikaho yineemmo woyite horiynissi maati politiku danissi hitooho politika mamiicho horoonsi'neemmo

Elekitiroonokise yaa mayyaate? Elekitiroonokise maayiinni loonsayi? Elekitiroonokise loossaari ayeooti? Elekitiroonokise hiikko afantewo? Elekitiroonokise mamiichooti loonsayiihu? Elekitiroonokise hiikko dani manni loosanno?

Boohaarranni mereersha yaa mayyate aye"oo boohaartao boohaara umi yannara mamma hanaffu boohaarrayi uduunnichi maati boohaaru hiittooho boohaara me"ewa beenkayi boohaarranni mereedshi hiikkooti mama afamanno

Egenshishsha yaa mayate, egenshishsha ayeeo, ayeeora hasiisano ,egenshishsha hiikko xallinanni ,egenshishshu horosi maati, egenshishsha la'ne ka'ne adhineemmo gumi maati, egenshishsha darga hiikko laxafanni, xallinanni, egenshishsha hiikkoti horonsi'neemmohu

Rosoho yaa mayyaate ronsayihu mayiraati rosa hongiro makinayi roso hananfihu mamaati roso hitoniiti ronsayihu roso ayioo rosissawo roso ronse mamira marrayi rosu gumi maati

hodhishsha yaa mayyaate? hodhishsha hiikko garinni horoonsi'neemmo? hodhishshu hiittooho hodhishshu haarohonso akkalaho? hodhishshaho yineemmowoyite hiittoo garinni dayinoho? hodhishshaho yineemmowoyite minihonso gobbaho?

hara maati da''atto maati darama maati? sasente horo maati? hara hiikkuri hadhaho darama hiikkuri darantaho daa''atto hiikkuri daa''attanno daa''anteemmo bayichi mamaati darammeemmo bayichi mamaati?

Amma'no yaa mayyaate amma'no aye'oo amma'nitawo amma'niniro mamira marrayi amma'no yaa hiikki daggewote amma'note yineemmo woyite aye'oo amma'nite galtino amma'ninayihu ayeeti amma'na mamira massitawo amma'nate gawalose maati

Amma'no yaa mayyaate? amma'no ayeo amma'nitanno? amma'ninayiihu mamira marrayi amma'nine amma'note bayiichi su'mi maati? Amma'no ma daninni amma'ninanni? amma'nine mamira marranni? Amma'nine gordu mangiste marraayi?

loosoho yaa mayyaate? looso loossannori hiitte bissaati? loosunni maa afi'neemmo? loonseemmohuno mayiraati? loonse mamira marreemmo? loosunni afi'neemmo qeecha maati yinayi? loosu dana me''ewa beenkanni?

Muronna laalo yineemo woyite hitee muronna lalooti? Murona laalo me"e dana afidhino? Muronna laalo saga'lineemo? muronna laalo woxe hirre afi'neemo? Muronna laalote gawajjo maati?

Umu danancho yineemo woyite maati umu danancho yineemo woyite waajoho kolishoho umu danancho horonsidhaari losidhaari ayiooti umu danancho yineemo woyite horynisi maati umu danancho yineemo woyite kalaqamuyihonso hiitooho

Mini uduunni horo maati? mini uduunne yineemmo woyite hiittoo uduunneeti? mininna gobba uduunne yine bandeemmori hiikko hiikko uduunneeti? mini uduunne yineemmo wote hiittoo dani uduunneeti? mini uduunne yineemmo wote horosi maati?

Adawu agarrano ,adawu agarrano yineemmori hiite bissati ,adawu agarrano yineemmori horo noonsa, adawu agarrano yineemmo woyte manna garunni agarittanno, adawu agarrano yineemmo woyte hiikkichoti agarrittanohu ?

Baattote ofollanna dhagge yaa mayyaate baattote ofollanna dhagge me"ewa beenkayi baattote ofollanna dhagge hiikko afanteyo baattote ofollanna dhagge kalamaho horo uyitao baattote ofollanna dhagge

Muronna laalo yaa mayyaate muronna laalote yineemmo woyte manchi beettira hasiissao muronna laalote yineemmo woyte me"ewa beenkayi muronna laalo manchi beettira sagalimmate hasiissao?

Giwirinna yaa Mayyaate. Giwirinnu meu daniho giwirinna ayeo loosanno ? Giwirinna badiyyete lonisay giwirinna quchumaho lonisay giwirinna lonisayihu isi mamaat? Giwirinnu hiikko daniho? Giwirinnu guma afirino?

Afanitino gashaanonna annuwa yaa Mayyaate? Afanitino gashaanonna annuwa horo maati afanitino gashaano mayinni afanitanno maaho afanitino maati loosinisa afanitino annuwa ma loosinni afanitino?

bununna sagalete mine bununna sagalete mini badooshshi maati? bunu mini maati? sagalete mini maati? sagale maati bunu maati? bunu mamiinni dayino sagale mamiinni daggino? bunu amadanno sagale amaddanno? sagalete suuse noose?

Afanitino gashaano yineemo annuwa hiikkuriit mayinni afanitino? Afanitino gashaano rosu noonisa ? Afanitino gashaano hitooreeti? Mahorora hossinoreeti afanitino gashaano annuwa yineemori hiikkuriit?

Superimarkeette ise yaa mayyaate? Superimarkeettete danise maati? Superimarkeettete quchumi maati? Superimarkeette hiikko horonsi'neemmo? Superimarkeettete horose ma danite? Superimarkeette hiikko afantanno?

Baattote ofollanna dhagge yaa mayyaate baattote ofollanna dhagge me"ewa beenkanni baattote ofollanna dhagge kalaqamaho baattote ofolla dhagge mamii dagginote baattote offolla dhagge hiittoo danite

Hara daa"attonna darama yaa mayyaate hara yaa mayyaate daa"atto yaa mayyate darama yaa mayyaate sasenta qaaa mereero badooshshu noonsa daa"attote yineemmo woyte mamiicho daa"anteemmo daramate yineemmo woyte mamira darammeemmo

Seensille yaa mayyaate seensillu hiikkoti afaminohu seensilleho yaa ise maati seesiinsayhuno maati seensilleho yineemmo woyte me"ewa beehamanno seensilleho yineemmo woyte isi hiittoo seensilleeti

biifisa yaa mayyaate? biifinsayiih ayeeti? maaho biifinsayi? biifisaahuno maati biifinsaayiirino maa uddi'ne biifinsayi, biifinsayiirino hiissinara biifinsayi, maaho biifinsayi, mamira massinara biifinsayi?

Ama'no yaa maayate, ama'no ayeeo ama'nitino, ama'ninnayihuno mayrati, ama'ninnayi bayichono maati yinnanni, ama'no yaa ise maayate, ama'note horo noose, ama'no yaa maayate?.

Umu dananchu ,umu dananchi maati, umu danancho yinneemmo woyte hiitto dananchoti ,umu dananchi waajohonso kolishoho ,umu danancho yinneemmo woyte labbahuranso maayetera hasiisano ,umu dananchi hiittoho dannisi maati?

Mininna biirote uduunnicho yaa mayyaate? mini uduunnichi horo maati? biirote uduunnichi horo maati? mini uduunnicho yineemmobwote ma dani uduunneeti? biirote uduunneeti yineemmo wote ma danu uduunneeti, lamunku horo maati?

Boohaarranni mereersha yaa mayyaate? booharranni mereershi mamaati? booharrannihu isi hiikkoti? boohaarate yaa mayyaate? booharrate me"udani noosi? Boohaarrannihu mamiichooti? hittonni booharray?

Egenshishshaho yaa mayate, egenshishsha xalinannihu mamati ,egenshishsha harrunsittanori ayeeoti, egenshishsha xalittanori hiitte bissati, egenshishshaho yineemmo woyte isi maati, egenshishshu hiittoni afamino.

Giwirinnu maati Giwirinnu horo maati giwirinnaho yineemohu hitoo giwirinaati giwirinnaho yineemo woyite ayeoo loosannoho? giwirinna hiitti daga loosse galitino? Giwirinahho yineemo woyite hiikko dani giwirinaati?

Seesa aye"ora hasiissu? Seesate horose maati? Seesa hiitto dani seesaati? Seesaaari aye"oti? Seessari seenneho? seessaari labballoo? isi seesaho yineemmori isi maati?

Sicconna badooshshe yaa mayyate? Siccoho yineemmo woyte maati? badooshsheho yineemmo woyte maati ? Siccunni afi'neemmo horo maati badooshshunni afi'neemmo badooshshi maati? Lamunku badooshshi maati sicconna badooshe hiitte daga horoonsidhanno.

Egenshiishsha yaa mayyaate? Egenshiishsha xallinannihu mamaati? Egenshiishsha umi yannara affinoti hiittee gobbaati? Egenshiishsha afinohu ayeeti? Egenshiishsha ma doogonni xaqqa'mineemo? Egenshiishsha xallineenna la"e daannohu ayeeti?

Odoo yaa mayyaate odoo ayera odeessinayi odoossenayhuno hiikko dani manniraati odoo maaho hasiisssao odoo odeessao manni hiikko mannaati odoote hornyise maati odoote yaa mayyaate

Koatte yaa mayate ,koatte ayeeora hasiisano ,koatte maayinni loonsani, koatte hiikkuyi bisi danninkera wodhineemmo ,koatte maaho hasiisanonke ,koatte mama afantino koatte aja dume udhittano, koatte hiikko manni wodhano.

Roso yaa mayaate roso ayioo rosaawo ronse mamira marayi ronse gumaammo ikinayo rosu mamira masaanike ronse mamira mareemmo

godo'le yaa maati godo'le ayeeoo godo'litawo godo'le hiikkuriiti godo'litaari? godo'le aja dumeno godo'litawo godo'le lowohu godo'lawo godo'le ma danite? godo'le hiittoote godo'le ma bayiicho godo'linanni?

Maxaafaho yaa Mayyaate? maxaafu horo maati? maxaafa nabbabbaari ayeooti? maxaafa hiikko bayicho hasisawoke? maxaafu mamiini dayino? Maxaafa boreesinohu ayeti? maxaafaho yineemo woyite hikoye maxaafati?

Giwirinnaho yaa mayyaate? Giwirinnaho hornyisi maati? Girinna aye"o loosse galtawo? Giwirinna hiittooho? Giwirinnu gidddo afi'neemmo gumi maati? Giwirinnaho yineemmo gumi hiittooho? giwirinnaho yine winxeemmo gumi maati?

Hayyonna bude yaa mayyaate hayyonna bude hiikko afi'neemmo hayyonna bude horonsidhaari aye"ooti hayyote yaa mayyaate budeho yaa mayyaate budu maaho hasiisaanke hayyo maaho hasiissaanke lamunkura badooshshu no

Seensille yaa mayyaate? Woyi seensille aye"oti seessaari? Seensille maaho seensanni? Seensillete yineeemmo woyiite seennu seesawo? Labballu seessawo? Geerru seessawo? Seensilleho horosi maati? Seensilleho yineemmo woyiite hiittooho?

egenshiishshaho yaa mayyate? egenshiishsha hiikko xallinanni egenshiishsha harunsitawori ayeeooti egenshiishshu horosi maati? egenshiishshu yaa hiittoori horoonsidhawo egenshiishsha borressinayi baychi maati egenshiishsha xallitawori ayeeooti egenshiishsu mamiinni dayno?